Bia mini o ba n diri bindirigu bindira ku yɛrimla teebuli maa zuɣu bindira kamani paanu nimdi ka bia maa zaŋ nimdi n niŋdi o ba nolini o ba kpala ninkpara ka di nyɛ zaɣ sabinli

Sarati n niŋ ka paɣa maa kuhura ka ʒi tiŋa ka o bia so ŋun kpi maa pa o zuɣu ka kunkona ku dondo tiŋa ka do so ka o yɛ dozim ka gbubi o dini ka lara ka ŋunbala maa ŋmaara

Yiya n wurim n tiɛha saa n wurim li dari n ku dondi tiŋ maa ka tihi mii biɛni ka zuɣusaa ku zimsi yiya shɛŋa gba bɛ nimaani ka bi wurim boodi nim n dondoya maa ni roba nima

Paɣaba n chɛni kuliga ŋunbala maa gbubila guuka maa ka tihi mii ʒɛya tingbanni kuɣa ku palla nimaani shab bi piri namda ka shab piri namda so sola chinchini ka so mii yɛ liiga sabinli

Dabba ata n ʒɛya n gbubi heed pai ka so mii pili zipiligu ka niraba ayi yɛ liiga ka di nyɛ dozim ka ŋunbala maa so jinjɛm ka di nyɛ zaɣ sabinli kom mii n doya maa batibati ni kolba

Loori titali n nyɛ sarati di nyɛla loori piɛlli ni dozim ka tingbanni ka fulaawɛs ka di bɛ nimaani do so gbami ka ŋunbala maa pili hɛlmɛnt ka zaŋ o nuu n niŋ o binsurigu ni

Paɣa so n chimdi waagashe o ni chim shɛŋa maa bɛla pilɛt zuɣu ka chɛrigi mii bɛ kpam maa ni ka o gbubi waagashe maa din bi chim maa ka ʒi kuɣu zuɣu ka so chinchini baskɛt mii n ʒɛya maa boɣati dibaayi n ʒɛya maa

Bi biɛla kom ni n gbaari zahama ka zaŋ baaskɛt n tam kɛnuun maa zuɣu niraba ayi n bɛ zaɣ yinga zuɣu ka niraba ata mii bɛ zaɣ yinga zuɣu bi tamla kom zuɣu tihi mii n biɛni maa ŋunbala maa yɛla liiga ʒiɛ ka niraba ayi bi yɛ liiga

Paɣa so n bɛ kichin ka niŋ tii ti o maŋa n nyura tii maa bɛla kopu ni ka o gbubi dirigu ka o foon pa o nyaanga woo maa zuɣu ka bi sabisabi binyahari diriti biɛni kuriga biɛni mi laati biɛni mi

Paɣa so n ʒɛ bood gbuni n wuhuri niraba o ni wuhuri ninvuɣu shab maa bi zaaha ʒinʒimi dabba paɣaba ka buku nim pa teebuli maa zuɣu koma saafɛ foon nima labtop

Daani n boŋo maa ka so kohari akoofi ka bi sabsabi binyahari n panpa yiya maa zuɣu ka so mii yɛ liiga ka di nyɛ dozim ka piri chɛlɛ waatɛ mtn moobal mani lan mii n ʒi akoofi maa lan sani maa

Shab chɛŋ salima gbibu ka bi ni ku daɣa daɣa ka so mii ʒɛya n tiɛhi ŋuni n lihiriba ka bi gbiri salima maa o yɛla liiga piɛlli kuɣusi mii ʒɛmi tankpaɣu maa ku nyɛla zaɣ dozim ka so mii pili zipiligu ka gbambihi mii ʒɛnʒɛya

Loori karili n zaya maa di nyɛla zaɣa sabinli ka bi zaŋ moto n kpehiri din ni ka niriba ayi mi bɛ moto maa gbuni ka yili mi bɛ bi shee.

Daani n boŋo maa paɣa so n nyaɣa o bia o mii yɛla liiga piɛlli ka mumi o noli ka ŋunbala maa yɛ chinchin niɛma ka zaŋdi o nuu n pari boɣati maa zuɣu bi koharila kamantoosi ni naanzuu daa maa ni